Laa n tam teebuli zuɣu ka bindirigu bɛ di puuni zaham gala boraadɛ ni manʒa gala maa nyɛla dibaata ka boraadɛ maa nyɛ dibaanahi

Daa daa maa puuni ninsal nim n biɛni yili alibarisa boraadɛ naazuwa naanzuu maa shɛŋa nyɛla zaɣ kaha ka shɛŋa mii nyɛ zaɣ moma